Maxaaffa, maxaaffate yineemmoti manchi beetti heeshshora xannae heerate hasiisannoho. maxaafa horonsi'nummohu gedensaanni illenkenna egennonke boowirsira hasiissannonke.

Kalaqinna qoxxeessu kalaqamunni afantanno jiro ikitanna kalaqinna qoxeessu aannonke horo kulitinannie

Sagale:-sagalete yineemmo woyite manchi beetti heeshshora woyi saadateno hasiissannote sagalete yineemmo woyite sagale intumokkinni heera didandiineemmo woyi loonse danfeemmo sagale manninatinkera lowo geeshsha hasiissannote

Sicconna badooshshe yineemmo woyite baatto babbanide loonissanni garaati

Biifisate yineemmo woyite gobbanke woy heeshonke biifisate biifisate yineemmo woyite loonsoonni loosi biifihu gedensaanni konne biifisate yineemmo.

Egenshiishsha egenshiishsha yineemmo woyite ninke anfoommore wole afinokkihura xawinsanni xawishshaati egenshiishshaho yineemmohu anfoommokkire afate lowo geeshsha hasiisannonke.

Bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mine yineemmohu hasiisannonke heeshshonkera yaate konne bunu minenna sagalete mine baxxeyo loooso loonsanniha lame kultinanninke?

Superimarkeettete mirte superimarkeettete mirte yineemmori babbaxxino daddalo daddalate Babbaxxino daddalo daddalate horose kultinanninke?

Godo'le godo'lete yineemoti lowo dani godo'le no gobbanikera lowo garinni godo'linanni godo'le no lowo garii godo'linanni godo'le giddo hasiisannotina hasiisannokiti no konni daafira hasiisano godo'le godo'la lowo geesha hasiisannoho

Adawu agaraano adawu agaraanooti yineemmoti qooxeessanke agartannote gobbanke agartannote ethiopiayaanke agartannota ikkitanna adawu agaraano ayirrisannokki manchi busha budeetina ayrisara egensiinseemmo

Kaalqonna qooxeessa kaalqonna qooxeessa yineemmori kalaqunni afi'nanni jirooti. qooxeessaho yineemmohu mittu quchumira heeranno gamba yee heeranno mannaati

Minenna biirote uduunneeti yineemmohu lowo geeshsha hasiisannonkeho loosaasinete yiniti baala biirote uduunne anga amada hasiissannonke minib uduunneeti yineemmohu kayiinni mininkera horonsi'neemmoho.

Owaante, owaante yineemmo woyte mitte gobba buxxinota anga ajjinota anga hala'litino gobba kaa'litanno garaati wolu buxino mancho mitte gobba kaa'litanno garaati

Hara, daa"attanna darama, hara, daa"attanna darama yinneemmo woyte mittoricho biifinore la'ne woyte ha'ne la'neemmo kone daa"attate yinneemmo, daramate yinneemmori kayinni darama woyi shoramate

Faashine faashinete yineemmoti yanna yanna agarte dana babbaxxite loosu daninni looso babbaxxite dagganno faashineeti faashinete yineemmoti qayaayyarranni loosi'neemmo woyi uddi'neemmore ikkanna faashine horoonsira lowo geesha hasiissanno

Mininna dubbu saada mininna dubbu saada yineemmoti mini saada lowo horo uyitannonke mini saada giddonni maala ado buuro mini saada giddonni adhineemmo konnira mini saada lowo horo uyitannonke

Bunu minenna sagalete mine machi beettira heeshshosira hasiissanore ikanna

Seesesa yineemmohu manchu beetti seesino manchi lowo horo afirino, seesino gobba lowo dureemataweti ,seesino gobba lowo horo uyittanonke konira gobbanke seesissano hasiisanonke

Egenshiishsha egenshiishshaho yineemmo woyite ninke egenninoommore wolu egenninokkire woleho egensiisate egenshiishshaho yineemmo woyite ikkara nooricho woleho xawinsanni garaati.

Daddalo daddaloho yineemmo woyiite duuchu dani daddali no daddallanni daddali giddo waaga tirfannohunna tirfannokkihu no yaate tirfannokki daddalo daddalanno manchi minisi miinja ganamanno

Egenshishsha, egenshishshaho yinneemmo woyte afino manni afinokkihura kulano garati, afinokki manchi afa hasiisanosi lowo geeshsha egenshishsha horonsiriro danchaho.

Mini uduune mini uduunneeti yineemohuinike gidoo noo manni udiranno uduuneeti minike giddooni ofollineemo baricimino minike giddooni waa aniganniri woyi waa xorishi'nanniriini uduuneeti yineemo